Man yang ma ongamo doge malac tye i wi cere tye ka donyo i pii ma pii ocungo acunga mot nyag man tye kala ma otono macol col.

Man got cula nam matye ma oruge oruke lalco acel ocungo i wiye atir gumako gimo en oruko bag mo ilangere kidok tok tye i wiye.

Man latin awobi ma otingo bongi i kavere mutweyo atweya i wiye en oruku gin lawiny wer ingutu

Man laco acel tye ka ma kicato iye ringo ringo dyang en tye ki kilo lapim en tye ka cat bot ngat acel ma ocung ki woko.

Magi mutoka munyobbe ma dwong mutoka murye ki layin ma kipaking gino i kabedo acel ki odi orumo woko likik odi man polle odode adoda mukene tye ma kiwerogi ma yelo ki mukene makwar.

Magi lutino Kwan pole anyira ma gitye ka yubo tol me yubo gin mo gin gitye ka telo tol dok polle guketo cwinygi me maki tol-li.

Man nyig yat ma bedo kala ma green tere tye makwar opoto pud apota i wi pii oweko odwono pii otimme calo otwine atwina.

Magi bunga bunga yen mapol ma kimako ki malo polle tye kala ma grin kimako ki malo ki dong tenge mukene tye cere bunga man tye ibur.

Man tye duka onyo dukan ma kiwero kala mapadi padi mapol mac tye inyime dukan man tye doge maromo adek madoge aryo ki yabo tung acam ki tung acuc ma idyereni tye alora

Magi co adek ma gitye ka ryemo dyang, dyang ma lapele olenge malo ibe tye malo tye ka ngwec ki gubo ki kero matek.

Man lee amuru dok okwero i ye agwi adek magitye tir kidong jo mukene gitye ka cam ping mot.

Magi nyig yadi mapadi padi ma jo aryo gitye i iye matunda macungwa mutungulu ki dong nyanya nen calo gitye ka catone

Magi jami acata makiketogi ka maleng bot dano me anena i kine tye i ye otok ki kor bongo maboco ki dong bongo mapol.

Man lee tim ma tunge ma tunge tye maboco ma ogone agona en tye ki tyene tye atir mabor.